e get different types of potatoes wey people dey plant like irish potato and sweet potato. This harvesting stage no be only about to cut di potato, e get step wey you go follow to make sure say every thing go well. first of all, you gatz wait until di potato don mature before you fit harvest wen di leave of di potato plant start to dey turn yellow and dry, na sign say di potatoes don ready to come out. dis na time wey you go begin ready yourself for harvesting before you start, gather all di tools wey you go need, you fit choose hoe or spade to dig around the plant if ground soft. you fit even use your hand too make sure say you wear gloves to protect your hand if ground dey hard because of dry weather, sometimes e dey help to wet am small before you start to dig. as you dey harvest, you go carefully dig around di plant and uproot am gently no use sharp wey fit cut di potatoes because e fit damage them, gently pull di plant up and plenty potatoes go follow am come out from di soil. check around to make sure say you no miss any potato wey hide for ground. as you dey gather di potatoes, try to sort dem by size. some farmers like to keep di smaller ones for planting next season. while dem fit sell di bigger ones. e good to handle de potatoes with care if you drop am or gree am touch ground anyhow e fit spoil, after you don finish harvest, wash di potatoes well to remove any soil wey dey stick to dem. use fit use water and brush to scrub am gently ones dem don clean, spread dem out, to dry for shade. no put am for direct sunlight because e fit make dem turn green or go back once di potatoes don dry properly, you fit store dem for cool dark place.if you get plenty potatoes e good to use basket or cloth bags to keep dem safe. make sure say where you keep dem no dey too no dey too moist. beause if humidity dey too much, e fit cause us for farmers wey dey plan to sell their potatoes dem fit carry am go market once dem don sort am well, e dey important to package them nicely so customers go see say dem fresh and clean. some dey go to extra mile to brand their matoes so people sabi say na dem produce am. in in conclusion, potatoes harvesting for naija no too difficult but you gat follow di right steps waiting for di plant wey don mature You fit enjoy sweet potatoes

Maize na one important crop wey people dey grow for many part of the wor E go feed longer and you go fit enjoy am. Here na some things on how to preserve maize after you harvest am. Choose the right time to harvest. Before you start make sure say you dey harvest the maize when the rest fall off or what? Clean the maize after you don harvest all or after you don harvest the maize. Make sure say you clean am well. Remove all the dead leaves and any bad maize wey no good. any disease from spreading where you store. Dry the maize. Drying na very important step. Make sure say you spread the maize for sun to dry well. E go help remove excess moisture wey fit cause mould or worst. You fit spread am for clean mat or cloth under the sun for some until e dry completely. Store for the right place. After everything don dry finish. You go need to store the maize for better place. choose cold dry spoil the maize You fit use basket, use sacs or air tight container to store the may check regularly. Make sure say you dey check all the maize wey you don store from time to time. If you need any sign of mould or bad crops remove dem immediately so dat they no go affect the other maize. Use chemical cautiously. Some people dey like use chemical like the pesticide or insecticide to prevent maize from pest. If you wan use dat one, make sure say you follow the instruction well well. And no use too much. Safety first. Know the storage duration. Maize fit last for different duration depending on how you store am. If you dry am well and store am well properly e fit last up to a year or more. Just make sure say e no too wait too long before you use am. Those big bags for bulk. If you get plenty maize consider to put am for bags. For big bags instead of small ones. Dis go help save space and also protect the maize from pest better. Fermenting and preserve. Another way to preserve maize na to process am into flour, corn mill or make Fermented product like ogi or akamu. Dis ways also dey help kill the nutrient and make the maize last longer. Learn from experience. Finally, no forget say practice dey make perfect as you dey preserve your maize. Every year you go learn more and get better techniques. Thank you

Potato harvesting for ninja na important process wey dey important for farmers. For ninja, e get different type of potato wey dey, we get irish potato and sweet potato. Dis harvesting e no let e get steppes wey you go follow to mek sure sey everything go well. First of all, You gats wait until di potato don mature befire yu go but wen di laves start to turn yellow anddry, na sign sey di potatoes don ready to come out. Dis na time wey you go begin ready yourself for harvesting. If you won start, gather all di tools wey you go use if wan soft, use more too, mek sure sey you war gloves to protect your hand, if ground dey hard becaue of dry as you dey harvest, you carefully uproot am, no use sharp tools, wey fit cause once e fit die, pull di plant up and plenty potatoes go follow am come out. Check am to mek sure sey you no iss any potato for ground. As you dey gather di potato, try to sort dem by size. Some fmer like to keep di smallr ones for next season while de fit sell di bigger won. Di which have handle di with care, if you drop am or wear am or touch am anyhow if e spoil wey dey stick to dem, you ft use rubber and ones de don clean, spread dem to dry for shade. No put am for direct sunlight because e fit mek dem turn green or go bad. When e don dry properly, you fit store dm for cold dark place itf you get plenty pipu wey, you use basket or bag tokeep dem save. Mek sure sey where you keep dem e nor dey too much e fit. For farmers wey dey plan to sell their potatoes, you fit carry am go market. Suppose no go see am sey dem fresh some farmers wey dey go di so pipu go sabi sey na dem do dis. Recognition you gats follow di right step on wetin for di plant to mature, to harvest gently, washing and storing everything, you sabi doam well, and even mek small moni.